giwirinnaho yinanni woyte addi addi horo mannaho rosiinsenna rosicho uyineena ulla loosire heeranno gara kullanni doogo giddo mittoho konne horoonsire mannu lowo geeshsha horaameeyye ikkanno